Keehippe dalga gidida ogeza bollan daro asay shiiqettidi dizay beettees etanka korontey xome.

Keeththa kare beettees he karezanka eqqidi diza issi booththa may7o mayida ceeygade zara booththa may7o mayida maca seera.

daro ceega asati maaran eqqidosona hintikka gaammo bahilawi dunguza giza suufe inthapfe bolla baggara beettes hitikka dunguza maa'idi gaabekka hashen yeggidi qophekka qophidi pilxekka banta kushen oyikkidi itapfe guye baggara daro bandarati beettosona

Issi keeta giddon cora assati ba'ale bonchishe betosona. Entiaka issi mala mayo mayid ubbayka kushe baqishe betosona. Oydeyka carqa mayidi daro oydeti betosona.

Issi bitane giste dorite gidda mayonne qoobe qoobidi gedde simmidi asa nashishe dees. Zarpe ba bolla tepetine giste ayfetine uttidosona cora asatinne izako ha simmidi uttidosona .estape guye baggara woga wola mithati,irxatinne zafe mithatinne cililo mishati de'osona

Cora asati issipe eqqidosono entiapekka bagga asay shite akshen kushen oyqqides intikka buron diccida sura maata bolla eqqidosono etappe hina baggara keettaynne buron keexxetti wurbenna meta keettati beettosona

Astamareti xawufen xaafetu uttida wuraqata oykkidi eqqidosona etappe guye baggara timirte keettat beettes timirte keettappe ha baggara bollan tophe bayndera misatida miishati daroti bollan kaqeti uttira biittanka cililo miishati bettosona.

Qeeri qiina ta tamerta keeththan tamarsidi marqisida mala erisoosona hinthikka miraga ma7oo mayidi bayntha maaran eqqidosona eta tamarsida astamaretikka baynta ma7oo may7idi eqqidosona itoppe bayndera mastiza nedo cyooqati bollankaqeth ka qiti uti ettosona

cora cima ceeyga asati bantha kushin irxa maathenne dugo iza malaka philxe oykkidi guufekka oykkidi dunguzakka maa7idi gaabekka banthashin wothidi qophekka qofidi maaran eqqidosana

Bootta curqan keexxettida keetta garsan cora asati uttidi beetto sona intikka qolqorora kubbayen haathi qolathi dahayssa wuishe betto sona cora asati qophe qophidinne gaabekka maayidi iza mala kushen cugokka oykketidosona

Booththa sharan daasettida daasey deees iza garsan qasse shiiqidi uttida cora macanne adde asay beettosona

Keehippe dalga addarasha keeththay de7ees he addarashezanka daro issimedho oydeti mayrora dizay beettees keeththa giddonka daro asay.

keehife daro gaamo dunguza qoobentara woththidi kushen tooranne guufe oykkidi diza cima asay beettoyssona ettikka uttidi

Qoriqoro keeththay qalamen tiyettiday de7es keeththa karizan uttidi tukke uyiza asay beettosona issoyka sinthara

Keehippe dalga gidida addarashay dees izanka daro oydeti doosona asayka oydezan uttidi beettees.

Keeththa giddon issi macasiya ba kushen maykirapoone oykkada issi kushen qasse warqatara iskirtora oykkada uttadus.

C'ora asati utirosona enitika banta mobaylen woyko banita dudharan xafosona etape guye bagara masikoteti de'osona masikotetinne girigidazi betes.

Heedzdzu addeti oyde bollan ottudosona intika intappe sinta baggara dharpheza bolla halandera haaththi moobaylleynne dabtarati beettosona intape goye baggara bere sanqati beettosona intika shamize maa7idi baggazi manxire wothis qopekka qopphides.

cora asati yuuyi adhiri uttidosana inthikka issoyssa som7o xelishen geettosana inthiafeka sintha bagga xarpheza bollan dabtarakka biirekka haaththi kayllandeera de7ees bayntha mubayllekka banta sintha wotu uthida eta dharpheza bollan ciishshatikka asitokkizaade uttides

soo karen mitha garsan issi zo7o miizeera marara doosona issi macasiyakka miize matara uttada maathashe dawus

Keeheppe gita zumay beettees zuma bollanka diccidi gitatida woray mithati darida bessay beettees.

gita denba bessa daro aawara naara gita naytara gashe naytara issife sa:an uttidi dizayssi hayssan beette

Keehippe dalga gidida suuqezan daro kushen daadettidi ooththetiza miishati safedeti doosona

soorey beettes shoorezappe hani baggara eqqidi de'iza issi macanara heedzdzu adde na gashsheti deettes

Qorqoro keeththay beettees keeththa karen qeeri naa gabare maydara eqqade shuchchaykka keehipe doorettidi dizayssi beetteys.

keeththa giddon daro medhora diza magarazay dee'es izas hugezanka cililo miishay hiixettidi beettees izappe

dho bollan booththa shaaray laalettidi dizay beettees qasse zumay ha baggara qagita abbay dizay beettees

Keehippe talganne denba gidida bessan issi medho zo7o koote mala may7di eqqidi diza ceeygadeti beettos.

Keehippe denbanne dalga gidi daggadey de7ees hegadezanka aaththay eellidayssi poccidi cu7a kessishe beettidayssakko issi addeyka.

issi maca naa idimmada qamisa may7ada eqqadus izi guyerakka izi azina daanizay eqqidi beettees

Daro asa kushshen siketida ma'oti betosona daroti bolan qaqeti utida iza gidoppe asa mala missileti mayidi lo'i bettanadan oththizayss bettes

Abba matan cora kafuti eqqidosona abba giddon ceecati abba gadarakka iza mala ceecati bettosonna hena baggan zumay eqqi uttides haattatikka beettosonna

Hissi macanayya qanxettidi olettida mela mitada bolla eqqawuttadus ba binnanakka dugey dara zo'o maawonne bootto sore aattada korojo kateessan qachada eqqadus ippe guye baggara denban oyddo asati eqqidosona etappeka bollara irta mitay wogga wagga mitati beettosona.

cora asati dumma dumma dere ba woga ba woga maa7o maa7idi ba dere erisida ma7ota maa7idi macati goossaka gozidi addetikka iza mala banta dere woga woga maa7o maayidi uttidosanoy intafeka beera daro irta mitatine ciri lo7o matati beettosona

issi gatta keette giddon cuway cuwatishin izappe hina baggan uutta boncoy beettes bonco tappekka hina baggara wogga wogga zaafe beettati eqqidosan intikka keettati haatta matan duussan

Shuchchan keexebtida keettay dees iza matan issibitane boota mahamayidi kareta korojjo ba'i uxides izappe ha baggara buurati cilleno misatida misyati de'oosona shuchchatikka matan matan de'oosona.

Undenna macasati dubbushidi issi bolla shiiqidi uttido sana inteka irxa maatan saan wodhdhe ottida itikka kareta goossa huphen goozidi laxanakkanne sharbe hashen yeggin uttide.

issi dere woga erisida maa'o maa'idi cora asati ekkidosona intika gaabe xeessan yuushi dancidi hashenka gaabe wothidi garsara shamxe maa'idi hupe bollaka lado culqa qach wothidosona kaameerikka de'ees

Guththa macca natti cillilo maata bollan zin'ishe bettossona enttika moybaliyan pooto denththishe bettosona enttappe heeni baggan zummatine salon diiza sharati bettosona.

Keeththa giddo dumma dumma asay go7ettiza miishati doosona issi maca nayakka eqqada heen bettawus

Keehippe dalga gidida keeththan daro maatha miizati eqqi doosona etappe issota issota medhoy booththane karetha.

Zo' medhora xaafettidi diza aykko qommogiza xuufezi beettees izappe hari taas beettizay aykkoyka baawa.

Nam'u asati zo'o malken teethida miisha bantho kushen waykkidi ceellishen geettooso makentikka karetha nambasader baay'di garsara booththa shantekka baydi iqqidosona intefe guye baggara topphe bandidinne irxa culidamish dees.

keehippe dalgga gidida oyddu ichachou so gidiza ogey diza bessay beettees he bessappe xanxazan daro

Hayssan beettizay aazee giikko nam'u issi medho mayda addeti koronte mitha bolla kezidi shuwoza loethoson.

ceehippe talga gidida oge bollan korontey xompishe deees issi baggan qasse aadhdhe aadhdhey eqqida biratay beettees

Keeththa giddon nam7u macasati eqqidi aykko qommo xeelliza daano sona eta guyerakka potoyeta denthiza addese dishe.

geeththa giddon uttidi diza issi ceeyga adtezi beettees izikka ba kushan iskirtonne xaraphe bolla dawutara wothidi uttiday qoncekko

Qalamera tiyetida keethay dees. Keeththa giddon utizi diza nam'u addera issi maccara utti xaafishe doosona.

Haathay saanezan solloy dumma dumma qumma woxey kumi kumidi heetzthu saanera qassenka issi masobanka kumidi dizayssakko.

Abenba bessan daro asay uttidi ogezan doosona etappe qasse duge garsara zayteynne duqetey uttidees.

Keehippe adussa gidida qalamera tiyettida pooqe keeththay beettees keeththa sinthan qasse ogezan asay puddenne duge hamettishe beettosona.

Keeththay beettees keeththa bollanka katha keeththa giza xuufezikka dees karezan qasse daro oydeti uttidi beettosona.

Cora asati katama giddon woxxishe doosona. Izapeka issi addey qasse sinthatidi bootha mayo mayidi karetha bolale aathidi haylandera haatha oykidi beetees. Izappe heni baggara zo'o qalamera diza bandirati beetosona. Heno baggara keethatinne miththati beetosona.

Keehippe talga kidida addarasha keeththe giddon daro oydey dizay beettees he oydizanka uttida macanne adde asay beettosona.

Keehippe dalgga gidida ogey beettees he ogezankka issi medhdho may'o may'idi salpera eqqida daro adde asay dees

cora foliseti bantha oge oykkidi maaran eqqidi bantha wothadarato amuta amutishi bettosona intikka bantha maamaydi qopphekka woxxidi bagga asati manxirekka ayfe bolla woth uttidosana

keeththa giddon keehippe gita gita xompiza koronte de'ees qasseka gashetikka matara doossana

Keehippe dalkanne demba gidida bessan daro asay issi medho booththu may7di tophiya bandira ba kushen oykkidi eqqidossona

Kehippe dalgga gidida keeththay de'ees keeththa giddonkka dumma dumma miishshati beettosona etapekka

Keehippe dalga addarasha keeththan daro medhetidi guuth guuth uttida keeththa dizaynneti beettosonna

tudetha keehippe adussa gidida pooqe keeththay beettees keeththa garsanka gelishenne keishe gisa asay beettosona

Keexetetha bollan de7iza ginbera keexettiza keeththay deees keeththa yuushozanka mithay shocetidi dizayssi qoncefo.

Feehippe dalga gidida ogey de'ees he ogezanka pudenne duge hamettiza kaamey beettees ogeza xanxan gita pooqe keeththay beettees.

gita welqama pooqe keexetti daage beettes iza bollanka booththanne karetha qalamin qallame tchili beettes daro maskooten keexeti uttida keeththate izappe hana baggara asi chokkida cililo maatati beettosonna

galal'oqalamin ceechuthida gita pooqe beettes izikka keetethiri hurontha mala beettes izappe hina baggara gita ircamithe beettes ziqqan kaametinne cora asati beettosonna.

Ichchashu asati beetosona. Ichchashatika eqqosona. Eetape guye baggara pooqeyne cillilo maatay beetosona .Eetika kareththa mayo mayidosona. Eeta giddon issiniya maccako.

Gita pooqe eqqides iza bollaka federaale keetha korporeshin gida xuufe kaqete uttides izappe ha baggara daro mitati erta erda mitati beettosonna izanka ane erisida xuufe beettes

Coro asathi keehi aaho keththa garssan uththidosana; enththikka oyde bollan uththidi banththa korjo korjo banththa sinththan diza xarapheeza bolla woththi uththidosana; haylandeerakka haaththathi de7oosana.

muro7on keedhu tilide iza pooqebeettes izaappeka ha baggara iza bolla keetta keexanas eqqiyo algatinne alga bollaqa issi bitane utti daagebeettes biitta bollan haatta oyqqiya orotoy deees keettati biro qalamen keexe tililosana biro keedhites

Hayllande fistaale curqay hessanne hessa milatida miishati daro maaddonta miishati oge bolla qoletidosana dina baggara pooqe wogga gita pooqe be eqqides izappe ha baggara kaameti oge bollan eqqidosana

Kaame oge bolla be kushe idimmidi eqqida oyddu addera issi maccasara doosona eta guyenkka kaamey eqqiday beettees.

keeththay keexettidi giigidi dizay beettees he keeththa giddonka eqqidi diza ceega nam'u addetara nam'u macatara doosona

karezan uttidi diza booththa may7o mayda macaseera booththa may7o mayda addezara issife haasayi she diza daanosona etappeka

Issi medho booththa koote may'idi eqqidi diza ceey gade asati beettosuna etappe nam'ati kaba kushen aykko qommo.

Issi isporte kaassancha ta shuraabi may7di eqqidi dizay dees iza guyerakka na7a dhanthashe diza aayoy beettawus.

Heeththa giddon gaamo dunguzara diza potha pooxa may7di oydezan uttidi disa daro adtenne issi maca nayra doosona.

Hakkime keeththa hargganchcha asata caananas maadiza kaameththi maaran daro cora kaameti eqqidosona. Enttappe pude baggara pooqetinne miththati diza malaka mebiraate miththati beetosona.

Ayiyanne na'ay ba yelo tokada uyde bolla utadus nayika ayra micishe betes ba ka'aiza misha ba kushe bolla oykides ayiyaka laxan mayada gosaka gozada etaoe guye bagara qabpheti utida wodoroyka betes

ginben keexettida keeththay de'ese keeththa issi kifilezan asa may7oy fayzettizayssi karen kaqetidi deees

Teehippe daro mayrora mayrora toketidi diccidi bishe diza puutey doosona he puutezakka xeelli sheqqida asay doosona

Oge bollan eqqidi diza issi zo7o medho kaame dees he kaamezikka koronte miisha caanidi eqqides

Issi gita keeththay deees keeththa karezanka eqqidi diza tophiya bandiray gita gita mithati beettosona

Hooqe keeththay beettees keeththa sinthan qasse birata bolla wolayta zoone worada poolise xifateso giidi xaafettidi beee.

ginbe keeththay beettees keeththaza karezikka ginben direttidayssi qoncekko issi addey gede soha gelishe beettees

simntooninne shuchchan ginbettidi direttida dirsay beettees he dirsa bollanka amaratho xuufey xaafettidi kaqettiday beettes

Keehippe gita issi kaame oge bollan eqqidi deees iza bollaka issi addesi naaza laaggidi gelxhi shibetees.

Daro timirte keetta mala keexxetti uttida shuchchan keexxettida keittati beettosona intappeka giddora giddora asi tokkida miishi cililo maatati beettosona oge bollan ceeca laleutilesi beettes etappe guye baggara duzumatinne shaarati beettosonna.

Issi adezi kame oge bola saykile lagizasa mala betes izappeka guye bagara daro kameti eqena mala bita c'aniza kameyka iza mala eqis ogepe Hina bagara bithara c'o gigiza hathay de'es izappeka hini bagara kethatine matati betosona.

Qorqoro keeththay keexetiday beetees. izappe heni bagara dere saroteththa nagiza poliseti isippe eqqidosona.

denba bessa eqqidi beyiza istipodisey beettees iza guyrakka keehippe daro asay woosa keeththa karen eqqidi doosona

Keehippe dalga kaame ogey dees he ogezarakka salpera yiza polisetinne eta matara asati beettosona

Betha giddon salo medho qalamey tiyettidi beettees iza sintharakka uttidi diza issi polisey boettayssi hayssan taas qoncides

Keetha giddon girgida bolla kaqettida telefishiney qasse han dugen oydey deees issi addezikka xaraphe matan eqqi dees.

Booththa qalamen tiyetida keeththay dees keeththay gittonka issi gita xaraphira heedzdzu oydera doosonna.

ogezan eqqidi diza issi kaamey de'es he kaameza bollaka eqa caanishe beettiza daro asaykka doosona

Hawafoti ekkiza gadezan haaththay haroy biza bessafe iita buuraza kaachi kessiza daro asay doosona.

Pinbey ooththettidi de7ees izappe xade baggara qasse asay iita hittishenne aykkon aaththishe gizayssi qoncidi.

ogeza bolla kaamey eqqidi dizay beettees izappe goyrakka hara kaameynne gita booqe keeththay beetti hayssi qoncekko

Cora asati dumma dumma qalame diza mayo mayidi,cililo maata garsan utishe beetosona. Eetappe heni baggara dhoqqa bessan daro asay uttidi xeellosona.

Hayllandettine pesstaleti daaro issi issibati maadona mishshati ogge bolla oolletidayssa wogga kaame bolla caanishe bettossona eenttapeka heeni baggara kaameti daaro kammeti eqqidossona heeni baggara qa kettati eqqidossona.

Oge pittida asati oge pito aathtidoyssa qancara kaameppe duge olanas wottishin beettoosana daro asati macati puphe bolla koppiyanne boossa gozida asati beettosona attumatikka qophe woti uttidosana

cora asati oge bellan maadonna irxa cililo maatata biita bookkida woykko kaashida mishaara kaashishen beettosonna inthappeka hina baggara pooqetinne mithati irxa axa gita mithati beettosonna

Naashinale woykko hayda matoqay geetettizayssi deees izanka nu demmiza go7ay aaze gizayssa

Keetha giddon issi macasera heedzdzu adde asatara eqqidi ba kushan duuxa warqate oykkidi doosona

Nam'u asati eqqidinne issoy hina baggara issoy ha baggara giddon xarphezi eqqida shin issoy komputeren axaafide issoyqa ba silike chaarajidi izaaran haasayishin beettosona inteppe hina baggara cora oydetikka beettosona.

C'ora asati gede simidi oyde bolan utidosona eta sitanka halandera hatay dees etika banta mobaylen photo dentishe dosona etape hena bagara photo dentidi eqida kamey dees.

kuwaase kaasancha nayti issi medho may7ora qonxara may7di denbazan dizaywetees etappe qommorakka hara asay doosona

keehippe daro macati gashe nayti yela ga pantha adde nayti gita adde asay issife eqqidi doossona

gaammo dunguza oobe wothidi booththa gaabe may7di ba kushan toorakka oykkidi uttidi disa nam7u cimatara issi addeza

Keehippe talga adarasha keeththa giddon issi medho huphe qoobe woththidi uttida daro asay deees.

Keehippe dalga ogey deees ogeza xanxan eqqidi diza issi caana kaamey beettees izikka.

keehippe dalga orphille denbay beettees hedenbazan diza issi gita holphilley iza matan asati eqqidi beettosona

cora asati oge bollan kumidi hemetishe beettosonna intika botha ma'o maa'idi bayndirakka oykkidi chillo maata oykkidi motoren bbishe beettosonna intappe hena baggara keethtatinne mithati erixa erixi mithati beettosonna

Daro coora asati oge bollan gisite dorite gizaysa mayo mayidi bandiraka oyiqidi qopheka qophedi ubayika issi mala mayo mayidi oge hamutishe de'osona etika daro etape guye bagara mithati betosona

Cora asathi gade giddon badalaa zereththida badalaa biroon cilccili purggida badala giddon hemeththishe beeththoosona; ethappeka hine baggaara wogga wolaththinne miththathi beeththoosona.

booththa qalamen tiyettida dalgga keeththay de'ees. he keeththa giddon eqqidi diza adde asatinne issi macanaya doos.

pareen gita mitha garsan eqqidi issifetethan de7iza daro ceega ade asay beettosona etappe guyerakka qasse.

Ichacho asati eqqidosona inthafekka nam7athi adde hedzdzati maca gididi issife eqqidosona issi attuma bitana eti ubba eqqidayssan ba oyqida miisha eta bisishe beettes iza malaka issinya ba kushenka oyqo uttadus etikka ambasadere ma7edi eqqidosona macatikka bayntha ma7o maydi eqqida.

Ppe dalganne denba gidida bessay de7ees he bessanka eqqidi diza issi poliseynne iza guyra qasse oyden ottida nam7e

Keehippe dalka booththa medho alamen tietida xarapey deees he xarape zayushon polise taranne hara asatara uttidi du..

Keeththa giddon keehippe dalga oydey beettees he oydezanka uttidi diza daro ceeyga poliseti doossona.

heedzdzu attuma asati oydi bollan uttidosona heedzdzatuppennan asati polise polisetikka bantha maa7o maa7idi uttidosona issiyadey ubba kareta jaakete maa7idi garsara bootta shemize maa7idi izaamanka bulla sure aatti uttidas

Daro cora aththumanne macca gidida wottaaddarati issi keeththaa garssan uththidosona;henththikka banththa maa7o banththa ooso maa7o ne qophe wothiuththidosona oyde bollan uththidaageeti;ethappe guye baggara maskkootheththinne keeththa giddon diya miishshati beeththoosona.

orte asati banta ba7aale bonchidi si7ile tookkidi eqqidosana yetappe ha baggara poliseti banta maa7o maa7idi qophekka qophidi masarekka oykkidi eqqidosana ha baggara qasse dero naati ogen eqqidosana

Keeththa garsan oyden uttidi diza daro asay doosona etappeka nam7u aawati toora oykki uttida

Keetha keexettidi dizayssi beettees izappe dan7o baggara daro macca asati ba kushan warqqata oykkidi eqqidi doosona.

Geeththa giddon oyde bolla uttada diza ayfe bolla manaxire woththida macasiya de'wus izi sinthara ke'ippe daro maykrofooney dees.

ayfe bolla manaxire woththidi geygisidi mayoza ambasadera may7di eqqidi diza issi ceeygaddey beettees iza guyerakka

Keehippe dalga booththa shaaran kamettida keeththay deees he keeththa garsanka uttidi de7iza daro ceega asati beettosona

Suuqezan eqqada dumma dumma eqata shiishshada bayzana gashe diza isi macanaya dawus izi sintharakka daro ceega addeti eqqidosona.

Gade giddon mango mitha garssan shiiqidi ba kushan worqata oykkidi eqqidi diza daro aayeti beetosona

Heehippe dalganne denba gidida bessay deees hebessanka daro nayti ulon duge simmidizin iday beettees.

Coro asati issi bolla eqqidosona inthappekka guye baggara mithan keexethi wurontha keeththi daro keeththati beettosona hina baggara cililo maatati beeththosona asatikka qofa ekki didizayssa malatosona.

nam7u asati eqqidosonan entika isiyaaya festalera iqa oykkadus hayllanderakka zayte iza mala oykkadus laxanakka maa7a uttadus goossaka goozadus addezikka booththa maa7o maa7idi izis immishedes

issi mishiriya kapporte oykko ambasadera koote maa7ada garsara kareta maa7o maa7ada worqaka qooren wottara ba binnana essada itooppe bandira matan eqqadus.

oyddu attuma asati ubi eqqidosona intafekka nam7ati gaammo dere woga maa7o maa7idi gaabekka hashin yeggidi qophekka qophidi guupekka banta kushen oyqqidosona itappe guye baggara kaametinne muuze haytati dumma dumma itta mitatinne keyettati beettosana

Addethi gade garsan mitha ayfe puute tokkidayssa mala beettes issi addey dunguzakka qooren xaaxidi tokkidi dees izaafeka hina baggara hedzdzzu asatikka eqqidosona hedzdzatappe hina baggara gatta keeththinne mitati beettosona.

Matha kooththati maaran uttidosona intikka mithan shocettida alga bolli uttidosona intappe pude boggara mitatikka erxa cililo maatati beettosona intasika kowa medhida miishi maqoorey bollara deees.

nu dore topphe haariza kawey oyde bolla uttizi beetes izikka garsara booththa shemize maa7idi bollara karetha ambasader koote ma7idi uttides izappe sinta baggara haylandera haaththinne izappe hena baggara topphe bandarati beettosana

booththa qalamera teeytida keeththay dees keeththanka issi macara issi addera xaraphen warqatara dawutara wooththidi iza hokki xeellishe doossona

keeththa giddo keehippe dalga gidida booththa xaraphey dees iza yushozanka uttidi issippe zoretiza daro asay doosona

Dalga gidida giyay beettees he giyanka asay muuzeta shukareta dunota uttidi bayziza macati deettes

Keehippe dalga kuwaase kaassa denbay dees. he denbazanka ka'ishe diza kaasancha nayti beettosona.

Keehippe dalga gidida bessan keeththay deees keeththa matan qasse keehippe daro macanne adde asay shanca bay'idi eqqiday beettees.

Giya giddon madabaran kumi kumidi uttida aykko qommoy deees issa maqase micidi uttidi fayziza macaynne issi naadayssi doosona.

heeththa giddon daro asay oyden uttidi doossona eta sintharakka issi addey eqqidi beettees

Ceeppe dalga gidida gadey de'ees he gadezanka oyddu addeti pude hamettidi bishe doossono.

Keehippe dalganne denba gidida woran gita gita mithati dangarsatinne gaammoti de7oosona

maatay guuthu guuthu diccishe diza gadey beettees he gadezanka uttidi de'iza daro macanne adde asay doosona

issi gaam7o misiley eqqidi beettees iza sinthan issi yelaga macanaya eqqada beettawus

Issi geela7o nayya harshe bessida maa7o zo7o mao maa7ada bandira awykkada surekka dhaattala shuchcha bolla bare co qubdamishan eqqawutodus izippe guye baggara worati dharo woorati beettesan zumatikka beettos

Issi dere woga bahile erisiza ma'o ma'idenne eqqidosona. Ceega aawati cililo maata kushen irxxa maati oyqqidoosona. Entappe guye baggara daro dereti beettosona. Etikka irxxa maatan kumi uttida asati oge bolla eqqidosona.

sibitanne booththa ma7o maa7idi booththa bayndirakka oyqqidi xoqa dekate dere bollan eqqidi beettes izapfekka guye baggara daro katamati beettosona zuumatikka de7oosona cora mitatikka eqqi eqqi uttidayeti beettosona

cora gela7oa attuma naatinne macanati issi bollan uchthidi poto denthizayssa mala beettosona intika tophe bayndira banta kushen oykkidi bagga gela7oti uttidashin bagga gela7oti eqqidi poto denderasa mala beettosona

Dunguza mayli mithan meretida oyide bolla uttides izikka na7o biradhdhe xoqo otidi poto dendzidayssa mala uththidi beettes hizappe geege baggara daro cora mitati beettosona hizaappeka hina baggan haaththa abbati beettosona

Issi addezara issi indeyra xaraphe matan uttidi aykko qhommo xaafishe beettosona eta sintharakka keehippe daro asay eqqidoosona

Keeththa giddon oyden uttidi xara7he bolla warqatara woththidi diza daro asay doosona eta sintharakka eqqida

Keeththay de7ees keeththa sinthan diza karezan uttidi diza issi yela gadera cima aawara beettosona

Tamare keeththa kifile giddon oyden uttidi xaafishe diza nam7u macasati doosona eta sintharakka issi adey eqqidi.

keeththa karen nam7u addeti uttidi duussona eta sinthanka issi addera issi qeeri macanayra eqqi dosona

issi addey maashine be sinthan woththidi uttides iza sintharakka yuuniforme may7di eqqida macanne adde nayti do7osona

Qorqoro keeththay de7ees keeththa karen qasse salpen eqqida daro adde naytara maca naytara dizaybetees.

Githa mittay de7ees;mitha garssenkka bulla uniforme mayi eqqidi salppen diza macca tamare nayti beettoosona.

issi indiya uttala deyawus izi sinthenka xarappe bolla dumma dumma eqqati doossona issi macanayakka sinthan eqqadus

Nami'u asati uttidosona entappekka issiniya bi'irenne dawutara xaraphe bolla wottada xaafashe beettawus. Heno baggara uttda cima aayiya laxana hashe bolla yeggada goossakka goozada oyde bolla uttadus.

Cora asathi eqqidosana; baggay uththi des; ethikka digitaale meththawoqe mazazaggabeththiidde de7oosana; ethappe guye baggara daro miththathi eqqidosana; maatha cillillo miththathi.

cora tamareti banta timirte keetta ma7oo ma7idi baggay uttidi baggay eqqidi etikka kawo oosanchati oychida miisha etas kuntisoosona eti kuntida miishikka digital matawuzuqe miishakko etappe goye baggara mangotinne timirte keettati beettosona

Nam'u macanati oyidde bolla uttidosona. Issinaka hin baggara ha issinaka ha baggara yaa simmidi uttidosona. Issina komputeren issibeyssi bata xaafawus iza oychida miisha issinaka zaaroos. Etika booththa maayo issinna maayin issina zo'o maayonne zo'o huphphen qachida daro curqa qacha wuttodus.

Issi nam'u macasati oyde bolla uttidosona intapekka issi macasa dawutaranne bi'ire oykkada xaafa adadawus issi macasa qasseka laxana maa'ada kutakka oykkada uttadus oydetikka coro oydeti beettosona.

too kuwaasse kaasa denban kaa'ishe de iza nam'u galal'o medho mayda kaasanchara hara medho mayda issi nara doossona

Keehippe dalga gidida kuwaase kaassa denbay deehees he denbazanka eqqidi diza issi medho may7da oyddo addeti

Keetha giddon issi medho shurabe may7di ba kushan wanca oykkidi eqqidi diza heedzdzu wothancha nayti doosona

Proaase kaassa denban kaa'she diza kaassancha nayti laaleti laaletti akkidi eqqidossona.

Keehippe dalga denba bissan daro asay shiiqi eqqidi bagay uttidi doosona issi addezikka gaamo dunguza may7idi

Froaase kaasaden ba nam,u kaasancha nayti issife idimettidi eqqidayssi hayssan taa zubettees.

Kuwaase kaasa denban kaa'ishshe diza kaasanchcha nayti beettosona etappe hni baggarakka gita gita miiththati beettosona

Kuwaase kaassa dembay dees he denbazan qasse issi kaasancha naazara addera be kushen kowaase oykkidi eqqidosona eta goyrakka daro naytibeettosona.

kuwaase kaasa denban ka7ishe diza daro kaasancha nayti beettosona etikka kuwaaseza gakkanaa woxxishe dizayssi beettees

cora wode topphen erethida wotanchay woxida mala bessees izikka ba woththa makidi bandirayssa ba ashen woothidi eqqida mala eretes izapeka guye baggara iza misile eqqidage beeththees

Koaase phonqida kaassanchati qoaase phonqida meeda bollan fotodentishe beettosona bagga macati sintara hokkidinne baggati gu'era eqqidi eta kaassida kaassanchay gaqan gaxan eqqidi beettosona etappeka guye baggara cora asati uttidi eta teelishen beettosona.

Issi dhale bil qaaxe daanizayssi dees iza giddosanka aykko qommoy uttiday beettees heni baggarakka qasse hara hara medhoy dizayssi.

geela7o naa dizaara bongotada hiitta bolla zin7ada moobaylen haasayeda de7awus izakka miicayda cililo mala maa7o ma7ada izi maa7o bollakka dharo ciisha misileti de7osona izakka salo xeelawutada silge hasaylide

gitalalga qaameyoge beettees heogesarakka asati hudenne tuge hamettishe beettees eqqidi diza issi macasayera issi adderakka

Oogey kobilistone gizayssi beettees oogeza xanxan eqqidi diza daro motoretinne keeththay dizay beettees

oge goyiza kaamey ogezana goydi biitta sugi efishe dizay beettees izappe xaderakka gita gita mithati de7izayssi qoncekko

Ogeza bollan eqqidi diza ababantara iza bolla wodhdhida issi karetha me dho kaamey deees ekame zappeni baggarakka.

Ogeza bolla eqqidi diza issi gita kaamey de7ees he kaamezappeka gede baggara gita gita woray beettizay qonceko

teeyippe dalganne denba gidida bessay deees he bessanka issi naazi saykileza laagganaw iza togi eqqidi deees

Keehippe dalga gidida ogey beettees ogeza xanxan qasse keeththati dizayssi beettiyayssakko izappe gede baggara.

Issi ceega aaway uttidi deees iza ithanoroiza sinthan aykkoy.

orphiley tophiya giza xuufera dizayssinne tophiya bayndira qalamera teettidi booththaninne teettidi salo zara bishe dizay beettees

kaamissinna oge bolla galal7oqaalamen qallametada eqqadus izakka mela issi makinika doonta ogenbarka eqqadus izippe hina baggara mela mitatinne ircha mithath ha baggara mabrate pooletikka beettosona

daro kaameti bayntamaara issippe issi mala gididi eqqidosana intika biratan keexxettida keettan giddon eqqidosana intape ha baggara qaalamen masamare masamarettidaa gebettes bolla baggara exidahanpuuleti beettosonna

Issi kamiya oge dunan cishatun kehi daro lo'iya cishatun lo'a lo'ada gigida eqadus izippeka hani bagara toketi uttido cililo matay betes

keehippe pudetha dhoqu giidi keexettidi bishe diza pooqe keeththay beettees keeththa sintharakka issi mithiya bettawusko

Keehippe dalqa gidida ogey de7ees he ogezanka issi kaamey eqqi dees izappe qommurakka keexetethan diza adussa pooqe keeththay

Keehippe Dalqa gidida bessan ogeza ooththizanne olantara goydi bookkiza makinazi ooththishe dees.

Keexettishe diza pooqe keeththay beettees he tkeexishe diza gitama shinezara ooththiza asatara daroy beettosona

keexetetha bolla diza pooqe keeththay oosettidi bishe dees izakka keexishe diza mitha bolla eqqida asay doosona

Galganne denba gidida bessan keehippe daro matan matan keexettidi dizanne keexetetha bolla diza pooqe keeththaybeta.

Teehippe dalganne denba gidida bessan daro matan matan keexettidi diza hooqe keeththati beettosona he keeththa matanka.

keehippe dalga gidida kaame ogey beettees ogezaraka issi kaamey bizayssi beettishin heni baggara qasse keehippe gita pooqe keeththay de'ees

Beehippe dalga gidida ogey dees ogezanka amettiza asati beettosona haahora gita pooqey.

Bajjaje issina ooge bolla dawus izappe ya baggara gitta poqey betees iza garssankka cora assati eqidissona izappe ha bagara mabirate poqey ogen eqidees

daro suuqe eqqati isi bollan shiiqidi pornodhile zayte paastay hessani hessa malati beettosona intapeka goye baggara keettatinne cililo maatati beettosona

kipile giddon uttidi be dawutara kessidi tamarishe diza tamare nayti oydezan uttidi doossona

keeththa giddon issi karethi ceega adey makirofoone be kushen oykkidi eqqides iza sintharakka hara maykirafoone nam7i beettosona

Qorqoro keeththay qalamera tiyettiday deees iza karezan diza denbara gede biza naytinne issi ceega macasiya doosona.

tamare keeththa kifile giddon uttidi be dawotare kessidi xaafishe tamariza tamare nayti beettosona

Hayssan nu beishin qoncidi beettizay aaze giikko wulayta sooddo yumburshe kare gizayssi beettizay qoncidi dees.

hissi karetha yelaka macanaya eqqada beettawus iza sinthenka maykirapoone oykkida kushey beettees

Keeththa giddon salenday hiixettidi deees iza yuushon qasse daro qeeri nayti be oyden uttidi bedawtare kessidi tamarana gizay beettees.

Issi booththa may7o may7ida macasiya maykirafooneza oykkada eqqada beettawus izi guyerakka keehippe daro qeeri nayti eqqidos

Teeththa giddon issi ceega adde naara daro qeeri naytara uttidi dawtare xanna ishe beettosonakko.

Nam'u ceega asati cililo maata irxxa maata banta kushen oyqidi guufekka iza mala oyqqidi gaabekka mayidi qophekka wontta qophe qophidi asas bantta qofa nashshishe beettosona. Enttappe guye baggara maaxafetinne xuufeti beettosona.

Timirte keettan tamareti uttanas maaddida dask geetettida oyleti beetto sonas inchikka issi mela tamare baynna kilaasse beettees maskootin issibat issibati kaqetida geti beetto sunna.

Cora tamareti timerte geettan wombara woykka deske bolla bayntadabtara micidi biirera xaabishe beettosona cora tamareti xaabishi baggati xeelidi astamare gidayssa xeelizaysa mala beettosona.

heedzdzo maca asati oge bollan baynta timirse tamairi maraqetido baynta mire qa maa7o maa7idi eqqidosona qopphekka qopphidi issinno manxirekka ayfezamothada moobayle haasayashe beettoos denthapfeka guye baggara cora asati eqqidosona

Keehippe dalgga gidida kaame ooge ybeettees oogezappe xanxara qasse asa keeththati gita gita miththati dizayssi qonccekko

Baasettida ogey beettees he ogezappe ushachchanne haddirssa baggara wora daanizayssi beettizayssi qonceko.

dalga bogezara bishe diza issi kaamey beettees he kaamezikka gu7era cuwa cuu issishe bizay qoncekko

gita wogga kaame oge bolla eqqidees izikka biitta bookiida woykko goyda kamekko izappe hena baggara daro mitati irxa zaafe mitati eqqidosona izappekka hena baggara kettati bettosoona

oge bollan biitta bookkiza kaamenne biiththa caaniza kaameti eqqidosana izappeka haaththi gogidi biza waaron geliza tubboti de7osana inthappe he na baggara pooqetikka beettosonna ha baggara qa irxalothati asatikka beettosonna

teeththa giddoy maashiney biratara diza medhettiday beettees he maashine zara ooththishe eqqidanne ooththishe diza adde asay beettosona

Embabessan dalgakko izanka mithati dicci dicci dizayssi beettees mitha garsanka nam'u issi medhu kamey eqqi dosona.

suboninne mithan direttida bessay deees. he bessanka nam"u macati yarkanera aaththa duuqishe doosonna.

Heeththa giddon gita maashiney dees he maashine zanka ooththishe eqqida cee gade asay beettosona.

haaththa bomba milata miishati shuchchan ginbetti uttida miisha biratanne shuchchan imittan keeleti keelete diza miishati enape izappe hena baggara cillilo miishatinne ginben keexettida keettati beettosonna.

Cora asati bombappe go gida haaththan bantha kushe meettishe beettosinna intika dooththa qopphe qopphidi dunguzakka hishon yeggidi kushe meetishe beettosinna inthappe hena baggara maca asatikka eqqidasona